Salo n-laɣim zaya ka shɛba wuɣi bɛ bɔɣiri zuɣusaa ka shɛba gbubi fulaakinima ka fulaakinima maa nyɛ zaɣ'ʒee zaɣ'piɛlli ni zaɣ'vakahili ka shɛba ye liiga piɛla ka so mi gbubi foon o nuu ni ka so gbubi sua zuɣusaa.